Haayyii xoosso ! hay ayibi lo"o ? hagaa caamma aattoppa giishshin mismaariya gedee cadetarasa. Ha mismaare neesi tiitaanoose harge ehennamala baara maramaretta.

Nu dere Toophe dumma dumma masare qommo woykko dumma dumma eretti qommoti doosona. heyssappe issinoy nu dere banddiraa getetti erettees. Hayssikka qalameera dummattees.

eroshsho Astere! qaballiyaan masttoqqee kiyiis. hege masttoqqekka ha safaran de'iyaa asay 'gibiriyaa' qanxxana mala giidi kiyidda masttoqekko. ha masttoqqe kafalena woykko cigenna asakka qaxxayiyoogakka yootide. dummaa...

Oottiday awudekka miaqees oottiday awudekka xoqqu giidi de'ees, oottenaagee meenaan mela aqees, hagaa gishshawu oosuwa oottikko neen bonachchetaasa.

Nu wolaytta dere goshshanchchati koyro immida murutappe aadhdhidi immana mala kare biittaa asay madabariyaa immidi maadiddoosona.

Ta michchiya wolaytta wolaytta deren wolaytta sooddo yunbberestte giddon manoore keettaa geetettida keettaa giddon daduusu. Ha wolaytta sooddon dida michchiziyakka wolaytta sooddo irimidaale tamaare geetettada erettawusu.

Nu deree Toophphiyan aleme giddon dumma dumma ooso qommoti doosona. Ha ooso qommoti asttamaaree dokttoree, saraataygnaa dumma dumma ooso qommoti diyagaa eroos.

Polise polise oosoyika asay wojjaliya oottidi, asaappe wuuqqidi, asay asaara oyettidi de'iya assanaa woyikko taaraqissi woyikko higge keettaa mara'iya asa.

Wolaytta sooddo ogee oosettiyasa odida. Ha ogeekka oosettees. Xoqqan oosettiyasa, naam"u baggaara ogee diyasa odida.

maccaa naayti ba mushurata saate ba huu'iyaa, ba geeshshatetta ba maa'uwaa maa''ishin woykko maa''o maa''idi bana giigettishin erettoosona.

Dumma dumma nu dere Toophphiyan oorattabaa bessida massaare qommokko. Ha massaareekka dumma dumma layttata, layttata dumma dumma telebije zeenaa bessanadan maaddida massaarekko.

Dokkteree, Dokkteree wolaytta sooddo kattaman hosppitaaleen daro go'aa immi dee ha go'aykka asay sakkettikko asaa hikkimminaa akkamiidi woykko xaliya immidi go'oosona.

Wombere, xerpheeza, kompitere, iskrbtto, dabittere dumma dumma iqqati deidda. He hayssi kompterekka daro inpormashinne ekkana malla maades.

Issi ammano keettaa giiddon bootta kuttaa maayyidi shiiqqi uttidaa asaa xeelliyoode ubbaykka boottaa maayyidaageti keehippe lo'oosona. etayoo de'iyaa eqettaynne etayoo de'iyaa goynnuwaa hanottay etagaa xeelliyoode keehippe malaloosona.

Issi zal"e keettaa giddon dumma dumma xaafo mishshati de'iyaageta xeelliyoode etayoo de'iyaa uttetaynne hanotay keehippe malalees. Hagettikka qassi darobatta oottanayonne asay xaafidi go"ettanawu maadiyaageta be'iyoode etawu de'iyaa uttettay lo"ees.

taw hano ta dere wolaytta kawo toonagadan keehippe malaaliyaaba ootta kanttiyaakko tana keehippe ufaysses. atton gidanaw waanoshsha? intte tana ay zoreti?

Wolayttan tana bullachchay gakkiyo wode keehiippe ufayssees. Gaasoykka macca na'iyo paraa bolla uttisidi ehiyoogee muchchuwa kattiyoogee dumma dummabati haniya gishshawu bullacha wodee tana keehiippe lo'ees.

Dumma dumma timirtte tequwametti doosona. Hayssa tequwameppekka issinoy yunivestekko dumma dumma tamareyoo imettida bootaa imidayssa gididayssa erisees. Ha yuniveseekka dumma dumma ooso oottishe beettees.

Wolaytta soodo qeeraa giyaa baada dumma dumma maayo qoommota shaammada yaas. gidoppe attin nu deree dunguzaa maayoy baynnaagaa wurssada eraas.

Sayikiliitiya. Sayikiliitee dumma dumma bootaa baanaassi maaddes. Issi asaa woyikko naa"u asaappe haraa ekkenna. He sayikiliiteekka haaho bootaa gidennaashin guutta bootaa ekkibees.

Tiransporttiyaa kaamee beni baynnagee ha"i yiidagaa qoppiyoode la ayba malaalii? Hagaara biidi be'iyoo woykko asppalttiyaan de'iyaa keemiyaa xeelliyoode ayo lo"ii! ayoo de'iyaa hanootanne a meraa xeelliyoode keehippe malaloosona.

Ereooshsho be'ite! paashshine giidi ehhido maayuwaa giyaa giddon indaalle ubbi corishiin ubbaykka maayishin maayishin kummenabaa kallo bessiyaaba wogaa balettiyaa wogaa balettiyaaba shiishida.

Ta ishshawu ta ishshawu hadara ta niyoo odiyoobaa loytta akeekada siya siminttuwa ne bokkayiyowode ne kushshiyaa qanxxenaadan guwanttiya xaqametta aliya xanaqaqetta ne kushshena qohetontta mala.

Deree dereera oyettishin asay ba dereppe hara dere baasidi iqaa ubba ekkidi bishin leemiso tigiree amaaraara oyettidi hanidayizza mala.

Nu dereen dumma dumma mittati qomotti deoosona. Hessappe issinoy zaafe. Zaafekka keexxanaasinne tama eetanass qummaa kaattanassi maaddees.

ta aayyiya giyaa baada mangguwaa, muuzziya, afikattuwa, pappaya shammada ekkada yaasu. haga giddoppe tana keehi lo''idaagee pappaya miyooge tana ufayssees.

issi ooso keettsn erettidi ksslettiya aawata xeelliyoode ubbaykka suupe maayuwa maayyidi eqqidageteta xeelliyoode etaw eqoy aybba lo''i! eta maayyido maayyoyikka xeelliyoode keehippe malaaloosona.

Wolaitta sodon dumma dumma bahilawe qumaara erettees. Hayssikka asho masqala qene barbare dumma dumma barbare aynettenne dumma dumma asho qommo shiishshidi attees.

Tiransportee Tiransportee daro asay daro ahaa haaho oge baana koshee Tiransportee xaqametida ha Tiransporteekka dumma dumma Tiransportee de'ees, salo ayere Tiransportee haatta Tiransportee geetettid xeesetees.

Wolayitta sodo erettiday gaabe, ashalo, bullukko dumma dummaban erettees hayissikka erettiday ba dere daddidi medhdhettidi erissoosona.

Dumma dumma zal''e qommoti doosona. heyssappekka issinoy suyqqe zal''e geetettidi erettees. Suyqqe zal''e dumma dumma issi keettan uttidi bayzzetiyasa gidishin giya zal''e demo...

wolaytta soodo qebelee oosoy baynna asaayo ooso kessana mala biraa bidire woykko acco malkke immishin eretettes. Ha accoykka zaaroy diyoogaa erite giidi yootiis.

Wolaytta sooddo kaaca baalihee ka'ida qumaa, ikka qinccee, itimaa, oyssaa, maattaa hayssa issa malay shiiqidezzi. ha itimaykka oosetiray unccappe iin koosetta unccaa koosidi kattidi.

Alamee giddon dumma dummaba qonccisida malatatti doosona. Hasappe iisinoy iza.ko Ha malataykka deriyaa deriyaappe laayyayi erenassi qabaliyaa zooniyaappe layayi eranaasi maaddees.

wolaytta soodo katammay daro da daro dumma dummabaa ootiidi de'ees. etikka manraatiya oge xoolinttiya, dimilaytteriya aysiayssimala katama giigisana oottida.

Nu dere toophiyaa dumma dumma miishshati doosona. He issappe issinoykka dungguzza, dumma dumma dungguzza dere deren de'idez. He issappekka issinoy Wolaytta dungguzza, gaammo dungguzza heyssa issa geetetti erettoosona.

Nu dere toophiyaan daro ushsha ayinete de'idees, he issappe issinoykka hareqqe, hareqqe asanay ulo sakkettikko xaqqamettida ushsha qommokko. ha ushsha qommoykka daro go''a immees.

yuutube, dumma dumma timirtte qommonne dumma dumma dere giddon de'ssida hanida yootiyaasa gidishin ha yuutubeekka dumma dumma tarikebaa dumma dumma tiktokee maaddidees.